Ekilasini yabantwana yokufundela nxa ubeka amagwaliba mduli kumele unanzelele ukuthi yindawo elingene ibanga labantwana na abazayenelisa ukubona kuhle ungafinci sebekhangele phezulu sebenyela izintamo.

Abantwana bezifundo zaphansi eze primary, esikhathini esinengi bafunda ngokwenza. Ngakho ababalisi bayaxwayiswa ukuthi kizo zonke izifundo, kumele abafundi bebe bezenzela lokho okumele kwenziwe.

Lapha kusendlini yokufundela abantwana laba abafundayo ngaba sesebancinyane abagcinwa ngumuntu wesifazana okwazi ukunakelela abantwana bencedisana labazali ngoba kumele baye emsebenzini.

Umama okhangela abantwana ekhireshi, ulabo lapha, yena umile nje. Abantwana bayadlaladlala, abanye bayabhabhulana, kuthi abanye bayetshatana njalo.

Ingwalo ezintathu zibekiwe etafuleni. Ingwalo lezi ngezesifundo solimi oluthile elizweni laseRwanda. Ugwalo lolu ngolwabafundi abenza isifundo sesithathu.

Kusekilasini lapha elabafundi abazihlaleleyo emabhentshini. Bagqoke amayunifomu aluhlaza alamakhola alithanga. Esandleni sokunxele kukhona ihwilitsheya okukhanya ukuthi kulomfundi lapha onngenelisi ukuzihambela oncediswa yisitulo lesi.

Isikolo sabantwana beprimary kumbe abesecondary nxa siphegwa akumelanga sibe sendaweni elamanzi ngoba ngesikhathi sezulu ufica abantwana bengasafundi kahle behlala behlaselwe ngamanzi amayo kuleyondawo.

Izambuzi zabafundi e primary kumele zihlanzeke ngasosonke isiskhathi ngoba abantu bakhona bayabe besasebancinyane abayenelisi ukuzinakekela ukuze bavikeleke emkhuhlaneni

Kusekilasini yabafundi besikolo abenza izifundo zezinga laphansi. Kusele ababalisi ababili, kutshengisela ukuthi bona abafundi sebehambile ngekhaya.

Abafundi nxa besaqala ukufunda ezingeni eliphansi eprimari, ziyabe zikhona indigo zezinto ezibambekakayo ezokuthi nxa ubafundisa ube ukubambile lokhu ubatshengisa ngaleso sikhathi.

Emakilasini yabafundi, ufica kuyimibala ehlukeneyo eyamagwaliba mduli eyabe inanyathiselwe. Lokhu kuyabe kubancedisa ngoba kuyabe kulemifanekiso ngapha kubhaliwe njalo ibizo lalokho okuthile.

Izikolo nxa zisenza imincintiswano kungabe yimidlalo yebhola, eyokugijima loba eyezifundo. Leso sikolo nxa sithe sawina siyaphiwa itrofi ezahlala icecisiwe lapha esikolo.

Abantwana abancinyane abasaqala izifundo, laba abenza esithi ngezika zero, bafunda kakhulu ngokudlala. Kumele esikolo kube khona indawo yabo yokuthi bayathathwa bayedlala eyabe ilembala ekhangayo ethokozelwa ngabantwana.

uhulumende sewananzelela ukuthi abanye abantwana bayabe behamba imango emide besuka ngekhaya besiza esikolo ngapha belambile ngakho seba donator izimbiza kanye lokudla okuncedisa kuphekelwe abantwana badle ngesikhathi samakhefa kuyancedisa kakhulu lokhu

Ababalisi nxa befundisa ezikolo akukhethelekile ukuthi use primary kumbe esecondary. Kodwa sikhona isikhathi okumele basilandele esisemthethweni ukuthi isifundo sakuqala yisiphi ? Siqala ngasiphi isikhathi kusiyacina ngasiphi isikhathi , njalonjalo.

Isifundo sokuba ngutshefu asikhethile ukuthi ungabe ongowesilisa kumbe ungawesifazana. Sokusiya ngokuthanda kwakho, langezifiso ofisa ukuziyenza ungakufundela lokhu.

abafundi ababili abagqoke amayembe amhlophe basesifundweni sama computer ngulowo lalowo uqondane le laptop yakhe kukhanya bayaxhoxhoza lapha kukhona abakukhangeleyo

sikhona isifundo esibizwa ngokuthi catering isifundo lesi sitholakala ema university senziwa yilabo abayabe sebekhethe ukuthi bona ukupheka kanye lokuhlola ukudla okudliwa ngabantu

Endaweni ezifana lezokuthungela okufundelwa khona, akumelanga abantwana abancinyane bafinyelele kuleyo ndawo. Kuyingozi ngoba kuyabe kulamanalithi. Abantwana yonke into abayidobhayo bayifaka emlonyeni. Ngakho kumele bavikeleke.

Umsebenzi wezandla uqakathekile ukuthi ufundiswe abantwana besukisela kuzinga eliphansi lezifundo. Uthola abanye sokulithalenta elihle sebethunga izigqoko kanye lezicathulo ezigqokwa ngabantu

Kulezi insuku ukusakhetheli ukuthi ungowesilisa kumbe ungowesifazana iskhathi esinengi nxa uhamba emadolobheni uhamba ubona abantu abangadoda beluka abesifazana amakhanda inkalakatha yikuthi bebe bengcediseka labo empilweni

Bakhona abafundi abahle bakhethe ukufundela izinto ezilamagetsi, ezikukanika kumbe ezokubaza besese secondary. Lokhu kuyabancedisa ukuthi nxa beqhubeka besiya eYunivesithi bebesebewuzwisisa umsebenzi abawufundelayo.

Abafundi ngamaqembu ngamaqembu bayenelisa ukuphiwa okuthile ikakhulu ngezifundo zesayensi, kuyabe kuyenziwa ama experiment. Umbalisi uyab' ehamba ebhodabhoda, encedisana lalabo abalahlekayo.

Lapha kusendaweni okubizwa ngokuthi yi saloon. Abantu babambene amakhanda bayalukana, bamile nje abanye ngababili bathathu.

Abafundi baqalela besezifundweni sebekhethile ema"Secondary "ukuthi bona bafuna ukwenza wuphi umsebenzi wezandla abanye bakhetha ukwakha, ukuthunga kanye lokuluka abantu bebenza babe bahle.

Abafundi abafundela ukukhangela ngezamagetsi bagqoke ngendlela ebavikelayo kulokhu. Omunye wabo uyakhuluma echasisela abanye bakhe ngoba izifundo zenziwa ngokuncedisana.

Abafundi nxa befundela ukupheka ukuba ngoshefu, kuhle kuqalele empahleni abazigqokayo. Ikhona indlela okumele bagqoke ngayo, bahle bayincediswe.

Etheshiyari kungabe kusemayunivesithi ,emakolitshini athile afundisa izifundo ezehlukeneyo. Isiikhathi esinengi indawo lezi kuyabe sekuyenziwa lemisebenzi yezandla uthola abafundi bengamaqembu athile abanye befundela ukupheka, ukuthunga, ukunusela kanye lokubaza.

Isikolo sinye ngasinye siyabe silayo indawo ebizwa ngokuthl kuselibrary indawo leyi kugcinwa ingwalo ezezifundo zonke eziyehlukeneyo. Ngakho ababafundu bayavhunyelwa labo ukuyangena lapha badinge ulwazi engwalweni eziyehlukeneyo.

Abafundi abanye abahlalela khatshana lezikolo bayabe betholelwe imoto ebathwalayo ebasusa ngekhaya ibahambisa esikolo iphinde ibaphendukise njalo. Lokhu kuyabavikela ezingozini zokuhamba umango omude ngenyawo.

Abafundi ababili bayahamba baqonda esikolo eceleni kwabo kuleganga elikhanya liminyene kakhulu ngakho abufundi kumele baxwayiswe ukuthi ngazo zonked isikhathi nxa besiya esikolo akumelanga umuntu ahambe yedwa ngoba ezinye indawo abahamba kuzo ziyingozi.

Umgwembe wokubhalela abafundi umsebenzi wesikolo ubhaliwe ngombala olithanga owetshoko, indlela okubhalwe ngakhona kuyakhanya ukuthi kubhalelwa abafundi abasezingeni leSecondary.

abafundi ababili bayazihambela begqoke ama uniform abo balubhekise esikolo esiyisona esesikhanya phambi kwabo ngoba kule flag ekweziweyo phela ezikolo ezinengi kungumthetho welizwe ukuthi kuhlale kuleflag ephaphayo emoyeni

Isikolo esiyakhiwe kuhle okumangalisayo emdulwini kulomfanekiso otshengisele umfana kanye lentombazana bebambe i"trophy" ethile ekhanya yake yawinwa esikolo.

Abafundi badlala ibhoka lezandla elibizwa ngokuthi yivolibholu, phela kuyinxenye yezifundo ukuba semidlalweni, kuyatholakala kusilabhasi yezifundo.

Abantu asebeyakhe izikolo zabo ufica sebefake amabhakani indawo ezehlukeneyo. Bayabe bezama ukukhankasela benxusa umphakathi ukuthi ubasapote ngokuzofundisa abantwana.

Nxa izikolo zivulwa phakathi kweviki loba sebevala abafundi bayabizwa bethi gwaqa lapho izifundi ezizatshelwa khona ngezixwayiso ezinzekala nxa sekufundwa phakathi.

Isakhiwo sesikolo sesecondary sicecisiwe ngamaluba Kanye lezi hlahlanyana ezithile ezisakhulayo. Kulendawo lapho abantu abahamba khona okungela nhlabathi okwayakhelwa kuhle ngamatshe.

Ezikolo zonke jikelele kumele ukuthi iflegi yelizwe ihlale isemoyeni. Lokhu kuyisibopho esabotshwayo. Lokho njalo kuyabe kutshengisa ukuthi leyo ndawo isemthethweni.

Abafundi besikolo sezinga eliphezulu ubathola bemile ngamaqembu bayabe bexoxisana mayelana lezifundo bencedisana ngoba izinga lokufunda lifunda ukubambisana

Abafundi abahamba ezikolo ezibizwa ngokuthi kusemabhodini, nxa besuka ngekhaya basuka lezikhwama impahla kanye lokunye nje okokudla ngesikhathi samakhefu. Isikolo siyabanika imbheda yokulala kanye lezinye ingubo.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bahlale befundiswa ukuhlanzeka esikolo . Kufanele ukuthi nxa kulomsebenzi. ongabe ufuna ukwenziwa bakhethwe nje bafake. Kungaba yikukilina amafasitela ukuthanyela endlini yokufundela kumbe ukukha amanzi.

Isakhiwo sesikolo sase sekhondari. Lapha kusemawofisini ayiwo okuthi umuntu nxa ezodinga indawo uqonda khonapho. Kulendawo yeloni ehlanyeliweyo enhle okumangalisayo okutshengisela ukuthi iyanakekelwa ngokuqondileyo.

Umgwaqo uyakhiwe kuhle ngedlela emangalisayo. kuledawo lapho okuhamba khona izimota, kubelendawo njalo lapho okuhamba khona abafundi abazihambela ngenyawo zabo. Lokhu kuyaphungula izingozi zomgwaqo, ngoba kukalutshwana ukuthi umtshayeli aphume endleni yakhe esiyalanda labo abazihambela eceleni.

Umbalisi uhlezi lapha etafuleni kugcwele ingwalo ezinengi nengi ezehlukeneyo. Uphethe usiba olubomvu okutshengisela ukuthi uyamaka umsebenzi wabafundi.

Emaunivesithi kulendawo ebizwa ngokuthi yi nothisi bhodi. Lapha kuyabe kunamathiselwa izaziso zonke lalapho sekulempumela yalabo abaqeqetshileyo ezifundweni amabizo ayahamba ayenanyathiselwa khonapho

Kusendlini lapho okulala khona abafundi besikolo esikhathini esinengi imibheda leyi iyande ukutholakala emaSecondary ikanti ke lemaUniversity kukhanya balokuba layo okokuthi omunye umfundi uyalala phansi omunye alale endaweni ephezulu lokhu kuyanceda ngoba indawo ayidlaliseki lapho endlini

Ezibhedlela zikhona izindlu eziyizo ezokuthi ngesikhathi sekhefu abasebenzi bayahamba behlanganela kuleyondawo bepheka itiye, befudumeza njalo lokhu abakuthweleyo.

Abafundi be University kwesinye isikhathi abanye bayabe bengahlaleli phakathi kwesikolo bangaswela indawo bayadinga lapho abangabhadala khona ngaphandle okuseduzane ukuze bangabi khatshana lesikolo.

Isakhiwo esihle okumangalisayo silamalayithi akhanyayo ebunganyanganya sibhaliwe ukuthi yi yunivesithi yase Rwanda.

Abafundi abase University elizweni lase Rwanda, balendawo okuthiwa yi innovation hub. Indawo leyi iyabancedisa ukuthi bathole ulwazi olujulileyo bengena ebulenjini beqhubekela phambili ngezifundo zabo

Esikhathini esinengi emayunivesithi bayahlanyela iloni igcwale indawana yonke bayabe besenzela ukuthi abafundi nxa befuna ukutadisha bazihlalele bekhululekile njalo kuyabe kuyindlela yokucecisa ukuthi indawo ibukeke inhle.

Lapha kusendaweni okugcinwa khona amabhuku abafundi baseyunivesithi. Kubhaliwe ukuthi ungabala ugwalo lolu, kumele kuphinde ulubisele njalo lapho oluthethe khona.

Endlini yomfundi ahlala khona kulendawo yakhe lapho abekakhona izicathulo besokusithi phezulu ufake izigubhu zamanzi ezintathu eceleni kubukeka ngathi kulesixhubho sakhe asisebenzisa ukuklina amazinyo akhe

Ezikolo zasema University kuhamba abafundi asebeqeqetshile zonke izifundo zaphansi. Lapha bayabe sebekhethe umsebenzi othile owokuthi bazawufunda baqhubeke ngawo impilo yabo yonke.